Ha misile qas nuus qoncisishe deiza aaze giikko gitta aaho denba gadey liiqidi goyettida gade be ishe de7oos ha goyeettidi liiqi diza gade giddon qasse na7u doonza addeti ha gadeza bolla zeretha yeggishe dizayssa be ishe de7oos

ha misiley qasse nuus qoncisishe deizay aazey giikko gitta aaho denba gadey fude baggara goyettidi dizayssa liiqidi deizayssa be ishe dewus ha liiqidi goyettidi diza gade giddon qasseka donza attu addeti zeretha yeggishenne qolishe bizayssa ha misiley nuus qoncisees

Ha misilen qas nuni be ishe deizay aaze geekko gita7aawo denba gade bolla goyettida badala murota be ishe de7es ha badala murotaykka maarilidinne paashsho yego bolla dizayssa ha misiley nuus qoncisishe de'ees.

Ha misileyi qassi nusi qoncisidayi aze gikko issi mitha garisaanni darro macca nayiti eqidayine utiddayi qasse miccishe dizayita ha misileyi nunna bessesi. ha assata sinthara qassi muzey qanxetidi miccetidi ha nisileyi nus qoncises.

Ha misile bola Kase nuuni be'ishe dizay aaze giikon gita aaho demba gade bolla goyetidi gakishe maarilo bolla paashiya yego bolla dishe de'iza badala muruta ha misile bola nuuni be'ishe de'os.

Ha missiley nussi qonccisishe deiizay aaze giiko loiiza tuuke ayffe kaxxida tuuke ayffe zo'o tuuke ayffey keshshe giidon diizayssa beishshe de'ossi ha keshsheza giidoppe issi assi kushshe kuphosiidi diizayssa ha missileza bolla xeelishe deoosi.

Ha misiley qase nuusi qoncisishe de'izay aaze gikon Gita aaho demba gade bolla toketidi gakida muuze muruta be'ashe de'os. Muuzey qaseka nu dere gadha heran diza asatas daro sante woyko misha gelisiza mishako.

Ha misilezan bollan qasi nun be'ishen dizayis aze giiko muza muruta be'ishe do'os ha muza kilo bolla woxidi mazano bolla dizaysa be'she do'os ha muzera asata achera qa eqidi deiza kamey dees ha kameza bollaka gutha atuma nayiti ha muzeza canoyinee mazano bolla dizaysa ha misile nus qoncises

Ha misileza bolla nu be'ishe dizay azee?giza giddiko gihta aaho demba gade bolla daro macca nayti eqqidaytinne uttidi miccishe dizayta be'os. ha maccara sinthara qasekka qanxettidi liccetidi maran de'iza muzze murutta be'ishe de'os.

Ha Misile Qase Qoncisishe De'zay Azee Giikko Issi Gita keeththe Gidon Issi Murutay Shiqidi Madabara Gidon Licatidi Dizaysa Ha Misile Nuna Besishe Des Ha Licetidinne Irray Bochenan Daro Awaykka Bochenan Licetidi De'izaysi Murutay Itena De'ana Malas Go'es.

Ha missilezan bolla qasse nuni xelishshe de'zay aze giikko gitta adusiidi bettiza papaya murutta be'ashshe detees ha oapayay qasse duge gadhdha herran diiza assatas daro sate betizay miththa kaththattappe issinazakko

Ha misileza bolla qas nuni be ishe deizay aaze giikko maarara sitara toketidi dico bolla diza puuteta be ishe dewus ha puteta sinthara heenira hanira darro donza asati huphe bolla qodhe wothidayti eqqidi ha puuteza xeelo bolla dizayssa ha misiley nuus qoncisees

ha misile bolla qas nuni be ishe de izay aaze giikko gitta aaho gade bolla goyettidi gakkida shunkurute muruta be ishe de7oos ha shunkute murutaza issi donzadey shiishshidinne qanxidi lo7athidayssafe keeshera aaththidi oykqi dizayssa be ishe de7oos

Ha misiley qas nuus qoncishishee de izay aaze giikko gitta aaho denba gade bolla goyettidi diza giste beyi she de7oos ha giste qorxo bolla gakko bolla dizayssa beyi she de7oos ha gisteza giddon qasse darro asati eqqidinne ha gisteza xeelo bolla dizayssa ha misiley nuus qoncisees.

ha misile bolla qas nuni be'ishe de'izay aazee geekko gitta aaho demba gade bolla toketidi gakkidiza uuthaninne qasse dono pude baggara dizayssa be'ishe de'oos ha dunoza sinthara qasseka issi doonzade eqqididizayssa ha misile bolla be ishe de'oos

ha misile bolla qasse nuni xeellishe de'izay aaze giekko gitta aaho denba gade bolla godettidi diza tunga be ishe de7oos ha tunga donozappe qasseka na7u doonza attuma nayti ha donoza kushen oyqqidi dizayssa ha misileeza bolla be ishe de7oos

Ha misiley qas nuus qoncisishe deizay aazee geekko oge duunan asati barbareta maxinata tuumota zhanhota hessa hessa malatata uttidi oge duunan bayizishe dizayssa ha misiley nuus qoncisishe deees

Ha misileza bolla qas nuni beishe deizay aaze giikko gitta gade giddon issi naay tunga dono garsa harmo bolla bookko bolla dizayssa ha misile nuus bessishe dees ha harmiza naza guyera qasse tunga dono za guyera gitta gitta mithati worati dizayssa ha misile nuus qoncisees

Ha misiley nuna bessishe deizay aaze giikko gitta aho denba gade giddon goyettidi maarillo bolla paashsha yego bolla diza badala murota bessishe deees qasseka badalaza sinthara issi macasya badalaza bunchada safede bolla oyqqada dizayssa ha misiley bessees.

Ha misiley nuus qoncisishe deizay aaze geekko oge bolla na7u nayti kuwaasa kaassa bolla dizayssa be ishe de7oos ha ku waasa ka ishe deiza nayta heni baggara dirsay dirsetti dizayssa be ishe de7oos dirsaza gaaththan qasseka gitta uutha murtata be ishe de7oos.

Ha misilezan qasse nuni be ishe deizay aazee giekko gita aaho denba gade bolla goyettidi maalara hitara diza muuze muruta be ishe de'oos ha muuze murutaza sinthara qasse issi macasiya eqqa dizayssa ha misiley nuus qoncisishe deees.

ha misileza bolla qasse nuni xeellishe de'iza aazee giikko badalay foqetidi melonta badalay poqetidi booththa badala be ishe de'oos badalaza hayssa qasseka ka buro melonta dishin nuni qasse giige ooththidi ii caacidi maanas dandayoos

Ha misile qas nuus qoncisishe deizay aaze giikko issi guutha maata keeththa beyishe de7oos ha maata keeththa lanqera qasseka tuketi dan7o doozati muuzeti mithatinne hessa ista mala daro miishati deizayssa ha misileza bolla beyanas dandayidos

ha misile qas nuus qoncisishe deizay aaze giikko issi gade bolla darro asati eqqidi dizayssa nne ha eqqidi diza asati qasse daftare oyqqidi dizayssa ha misile bolla be ishe de7oos ha oyqqi de iza asatappe issi adde qas qoobe woththidayssa sintha baggara beyishe de7oos

Ha misiley bolla nuni be ishe deizay aaze giikko gitta aho denba gade bolla issi murotay toketidinne cilililinne lo'idibeettizayssa be ishe de'oos ha murutazaa gaathi issi addey gade goyiza goshsha miisha oykkidi eqqidizayssa ha misiley nuus qoncisees.

Ha misile bolla qas nuni be ishe deizay aaze geekko giitta aaho denba gade bolla toketi diza uuththata be ishe de7oos uuthata sinthara qasseka toketi deiza maxaaxe be ishe de7oos ha maxaaxe sinthara qasse issi donzade eqqi dizayssa be ishe de7oos

hamisileza bolla qasse nuni xeellishe deizay aazey giikko dirsa dirsettida gade giddon gaaththan uuthati gittatidinne toketidi deizayssa be ishe de7oos ha uuthaza bollafe iitaza qasse qanxidinne gaden qolettiza iza boncoza be ishe de7oos

ha misile zinuus qoncisishe deiza aaze geekko gitta aaho gade giddon toketidi gakko bolla diza mu zee murota beyishe deus ha mu zeemurota garsan guutha guutha maatati diccishe dizayssa ha misile zinuus qoncisishe deees

Ha misiley qasse nuus qoncishise deizay aazeygiekko heedzdzu keesheta giddon kaxxidi shiiqi deiza tukke ayfe beyishe de'os tukke ayfe qasseka nu deres itiophiyas daro muruta woykko santime geltiza mitha ayfetappe issinokko.

ha misilezan qas nuni be ishe de izay aaze giikko asati maarara arsa arsidi ha arsaza bolla tukke ayfe hidi qolidinne izappe iita maxishenne qorishe dizayssa ha misileza bolla be ishe de7oos

ha misile bolla qasse nuni xeellishe de7izay aaze giikko gitta gade giddon toketidi ayfe zara zo7ishe diza tukke murta be ishe de7os ha tuke murotaza giddon issi shaashe qachida macasiya ha murotaza shiisho bolla dizayssa ha misileza bolla beyanas dandayidos

ha misiley nuus qoncisishe de7izay aaze giikko gitta aaho denba gade giddon maarara toketidi diza paapaya muruta be7ishe de7os paapayay qasse nu dere gadha heeran diza asatas daro miishe woykko sante gelsiza miishappe issinokko.

Ha misileza bolla qas nuni be ishe deizay aaze geekko gitta aaho denba gade bolla toketi deiza muuze murota be ishe de'os ha muuzeza bollafe muuzeza qanxidinne gade bolla licidi woththidayssa ha misiley bolla beyanas dandayidos.

Ha misile bolla qas nuni be ishe deizay aaze geekko gitta aaho denba gade bolla goyettida badala murota be ishe de7oos ha badalaykka maarilidinne paashsho yego bolla dizayssa ha misileza bolla beyanas dandayoos

Ha misiley qasse nuus qoncishishe deizay aazey giekko darro futeti maarara toketidi dico bolla dizayssa be ishe doosa putetikka aazi bolla toketido giekko festale malizayssa giddon biittay qoletin toketidi dichcha bolla diza darro futeta ha misiley nuus qoncisees.

Ha misile bolla nuni be ishe de izay aaze geekko gitta aaho denba gade bolla toketidi gakkida tukke muruta be ishe de'osa tukke murutay gittatidi gi beettizayssa ha misiley nuus qoncisishe dees ha tukkeza qasse issi attuma nay maxo bolla kaxidayssaza maxo bolla dizayssa ha misile nuus qonciees.

Ha misile qas nuus qoncishi seede izay aazee geekko gitta aaho denba gade bolla goyettidi maarillo bolla diza badala muruta be ishe de'oos ha badala muruta sinthara qas issi doonza addey kushe idimmiday eqqidi diza adde be ishe de'oos.

Ha misilen qas nuni be ishe deizay aaze geekko gitta gade geddon issi paapaya murota eqqidi dizayssa paapaya murota be ishe de'oos ha murutaza achchera qasseka issi donza macasiya ha paapayaza oyqada dizayssa be ishe de'oos.

Ha misilezan qas nuni beyishe dizay aaze giekko issi asi keeshen tukkiyayfe zo'olo iza tukkiyayfe keeshera shiishshi hidi woththidayssa beyishe de'os ha keeshshezappe qas kuuccidi be kushen oyqqidi dizayssa ha misilezappe beyanas dandayoos.

ha misile qas nuna bessishe deizay aaze giikko gitta aawo denba gade bolla goyettida shunkurte murota be ishe de7oos ha shunkurte murota gartsan asati qasseka harmonne iza giddon diza iita maatata shodo bolla dizayssa ha misile nuna bessees

ha misileza bolla nuni xeellishe deizay aazey giikko gitta aaho denba gade bolla goyetti diggakko paashsho maarile yego bolla dizayssa faashsho bolla diza badala murota beyishe dewus ha badalazappe qasseka macasiya bunchadanne safeden oyqada dizayssa ha misiley bessees

Ha missile bolla nu be'ishshe dizayissa aze gikko issi gitta gadde giddon Daro oyidda ichchasha gakiza daro addeti eqqidi dizayossa be'eishe deosi ha eqqidi diza addetappe Nam'u addeti qase waraqqete kushen oyqqidi dizayissa be'ishe doos qasi ha nam'u addetappe issonozi gadde goyiza mishsha oyqqidi dizayissa ha missile bolla be'anas danda'os.

Ha misiley nuusi qonccisishe de'izayi aaze gizayssa gidikko;gita miththa tukke bollappe issi donzza maccasaya tukke ayppeza maxadanne be maxida tukke ayfeza kushe bolla oykkada xeelo bolla dizayssa ha misiley nuusu qoncciseesi.

Ha misiley qase nuusi qoncisizay aaze gikon issi dinza Adey papaya muruta giddon Eqid dizaysa ha misiley nuusi besishe Desi. Ha papayay qase nu dere asati goyidi daro misha sante ekiza katha ayfetappe issinoko.

Ha missile bola qase nuni be'ishe de'izay aze giko gita aho demba gade bola issi ade nam'u boorata qambarara qambarid marasha oyqidi xurqafe oyqidi gosha dizaysa ha missile nus qonc'isishe de'es.

Ha misileza bolla nu be7ishe de7izay aazee giiko gita aaho dembba gade bolla daro asati eqizi dizayta be7ishe dee7oos. Ha eqidi de7ida asati qasse gade goyza goshsha miishshata oyqqidi de7izayita ha misileza bolla be7anas dandda7izoos.

Ha misileza bola qasi nuni be'ishe dezay ayibe giko issi oge bola nam'u donza adet be hashen sharbe yegidi be hashe qase kushera oyiqidi nam'u miththa oyikidi borata lagi ekidi oge bolla busa bola dizaysa ha misile nusi konc'isishe dee's.

Ha misileza bolla nuni be ishe deizay aaze geekko liiqidi goyettida denba gade be ishe de'oos ha liiqidi goyettidi maarara sitara goyettida gade giddon qasseka daro donza attuma addeti zeretha yeggishe bizayssa ha misile nuna beses

ha misile nuus qoncisishe deizay aaze giikko gitta aaho denba gade bolla toketidi dico bolla diza tukke muruta beyishe de7oos ha tuke muruta garsan qas issi donza addey ha murutaza oyqqidi dizayssa ha misile nuus qoncisishe deees

Ha misileza bolla qasse nuni beyishe deizay aazey giikko gitta aaho denbagade bolla goyettidi deizayssa banga muruta be ishe de'oos ha banga murutazakka qasse buuconinne shiisho bolla diza daro doonzha attuma addeta be ishe de'oos.

Ha misileza bolla qasse nuni xeellishe deizay aazey giikko darro muuzey muruta be ishe de'oos ha muuze miruta qasseka asati darro asati eqqidi ha muuzeza kilobot bolla woththidi mazzanoninne ha mazanettida muuze qasseka kaame bolla caano bolla dizayssa ha misileza bolla beyishe de'oos.

Ha misileza bolla qasse nuni xeellishe deizay aaze geekko giitta aaho denba agadhey giddon dorsati muussa bolla dizayssa maata muussa bolla dizayssa ha misileza bolla beyishe de'os ha dorsata ashcheraka qasse issi asi eqqidi deizayssa ha misileza bolla beyanas dandayoos

ha misile qas nuna bessishe deizay aazee geekko gitta aaho denba gade bolla maarara sitara toketidi gakko bolla diza qosxa bessishe deees ha qosxaza garsen qas macasiya maatanne iita buureta denso bolla dizayssa ha misile nuna bessishe deees

Ha misile bolla nuni beyishe deizay aaze giikko issi gita gade giddon issi qeeri naay nam'u boorata qambaridinne maarasha oyqqidinne xurqafe oyqqidi goshsha bolla dizayssa ha misile nuus qoncisishe de'ees

Ha misiley nuus qoncisishe de izay aaze giikko issi denba gade bolla cilila maatay diza gade bolla daro asati uutha fuute kushen oyqqidi eqqidinne he meto bolla dizayssa ha misiley nuus qoncisishe de'ees.

ha misiley qas nuna bessishe deizay aaze giikko gitta aaho denba gade bolla hini baggara tunga donoy toketi dizayssa gakko bolla dizayssa beishe de7os he sinthara qasseka asati eqqi dizayssa be ishe de7os eqqi de iza asatappe issi addey gadeza bookkidinne uutha tokko bolla dizayssa ha misile nuna bessees

ha misiley qas nuus qoncisishe deizay aaze giikko gitta aho denba gade bolla issi doonzadey na7u booratan qambaridinne maarashidi maarasha kushin oyqqidi xurqafe oyqqidi botte aaththiday huphe bolla qoobe woththiday gadeza goshshe bolla dizayssa ha misiley nuus qoncisees

ha misile qas nuna bessishe deizay aaze giikko gitta aaho denba gade bolla issi qeeri naay na7u boorata qambaridi maara sha kushen oyqqidi xorqafe hashe bolla woththidi gade goshsha bolla dizayssa ha misile nuna bessishe deees

Ha misileza bolla qas nuni be ished izay aaze geekko gitta aaho denba gade bolla goyettidi gakkishe maarilo bolla paasho bolla diza badala murota be ishe de'os ha badala sinthan qasseka uuthata beyishe de'os uuthata sinthara qasse darro asati eqqidi dizayssa ha misiley nuus qoncisees.

ha misileza bolla qasse nuni be ishe deiza aazeygikko qorqoro keeththe be ishe de7oos ha qorqoroza keeththe guyera qasse uuthata be ishe de7oos uuthata sinthera qasse goyettidi liiqidi deiza gade be ishe de7oos ha gadeza giddon asati qasseka bookkoninne bookkidayssan qasseka uutha tokko bolla dizayssa be ishe de7oos

ha misiley nuus qasse qoncisishe de izay aaze giikko issi gita gade giddon issi qeeri naay na7u worota qambaridi maara sha oykqqidi xurqafe oyqqidi goshsha bolla dizayssa ha misile bollas beyanas dandayoos

ha misiley qas nuus qoncisizay aazee giikko gita denba gade issi donzadey botte woththiday huphe bolla qoobe woththiday kushen wurxafe oyqqiday na7u boorata qambaridinne kushera maarashaza oyqqidi goshsha bolla dizayssa ha misile nuus qoncisees

Ha missile qase nusi beshi de'izaysi azze gikko Gita aho demba gadey goyetidi liqi dizaysa he a missile nuna besishe de'es. Ha goyetidi liqi dizaysa bolla qase gade goyiza kamey eqidi dizaysa ha kameza bolla nu dere tophiy bandiray dizayisa ha missile nuna beses.

Ha misile bolla qas nuuni be'she de'izay aaze giikko issi gita aaho dembba gade bolla gade goyiza kaame gade gossha bolla dizayssa be'ishe de'oos. ha kaameta bolla qasse nu dere tophphiya bandiray kaqetti dizayssa be'she de'oos.

Ha missile nussi qonccisiday azze gikko gita aho dembba bolla issi gade goyida kame ha gadera gosha bolla diza issa ha misile nuna beesishe des

Ha misiley qase nus besishe de'izay aaze giikon issi aho gade gidon goyetida iss muuruta beyishe doos he bootazan qase kaatha shiishiza kammey shiisho bollaninne ba shishidaysa qase issi kaame bolla qolo bolla dizaysa ha misiley nus qoncisishe de'ees.

Ha missileza bola qas nun be'ishe dizaysi aze giko issi gade gidon goyetidi shiqidi diza gashe muruta be'ishe de'os ha gashe murutaza qaseka bukida mishara bukishenne lo'atishe punishe dizaysa ha missile nus besishe de'es.

Ha misilen qasse nuni xeellishe dizay aaze giikko gade goyiza kaamey gade goshsha bolla dizayssa ha misiley nuusi qonccisishe de'es. Ha kaamey guussa qasseka nu dere asati daro wolqa wursonna gadey goyettin izappe muruta demmana mala ha kaamezi ooththees.

Ha misile giddon qas nuni be ishe deizay aaze giikko gitta aaho denba gadey goyettidi liiqi dizayssa be ishe de7oos ha gadeza giddon qasseka gade goyiza kaamey eqqidi dizayssa be ishe de7oos ha kaameza bolla qasseka nu derey tophiya baynderay toketi dizayssanne kaameza sinthara asati qasse eqqi dizayssa ha misileza bolla be ishe de7oos.

Ha misileza bolla qas nuni be7ishe dizay aazee giikko issi aaho dembba gade bolla goyeththidi gakkida issi murutha be7ishe de7oos; ha muruthaza qasse murutha shiishshiza kaamee shiishoninne shiishshidayssa punnidi asathas giigissidi qolo bolla dizayssa ha misile nuus qonccissishe de7ees.

ha misile bolla qas nuni beyishe de7izay aazee giikko gitta aaho denba gade bolla gade goyiza kaame gade goshsha bolla dizayssa ha misiley nuus qoncisishe dees ha kaameta bolla qasse nu derey tophiya bayndiray dizayssa ha misileza bolla beyanas dandayidoos

ha misile bolla qas nuni be ishe deizay aaze geekko gitta aaho denba gade be ishe de7oos ha denba gade bolla toketidi de iza murutay gakkidi kaxidi meli dizayssa be ishe de7oos ha muruta qasse shiishshana shiiqida darro katha shiishshiza kaameti shiiqidi maalara sitara dizayssa ha misileza bolla be ishe de7oos

Ha misile nuus qoncishishe de'izay aazey giikko gitta aho denba gade bolla gade goyiza kaame gade goshsha bolla dizayssa ha misile nuus qoncises ha kaame youssay qasse nu deray asay daro wolqa kessennan daro muruta ekkana mala ooththes

Ha misilezi qas nuus qoncisizay aazee geekko gitta aho denba gade bolla issi gade goyiza kaame gade goshsha bolla dizayssa ha misiley nuus qoncisishe deees

ha misilezan qas nuni xeellishe deizay aazey geekko gitta aaho denba gadey goyettidi liiqi dizayssa ha misiley nuna bessees ha gadeza goydey aaze geekko goshsha goyiza kaamey goyo bollaninne ha fude baggara liiqidiza gade ha misiley nuus qoncisees

Ha misileza bolla qasse nuni xeellishe deiza haazeegikko gitta gadhe giddon goyettidi shiiqi deiza gaashe murota be ishe de'oos ha gaashe murota qasseka ehidi bukkishe dizayssa bukkizayssa qasse ha'i nuus ooraxi deyida miishan bukko bolla dizayssaninne puno bolla lo'aatho bolla dizayssa ha misileza bolla be .ishe de'oos.

ha misile bolla qas nuni be ishe de izay aaze geekko gitta denba gade bolla issi gade goyiza kaame be ishe deoos ha kaameza bolla qasse issi macanaya uttadanne ha kaameza laago bolla dizayssa ha misileza bolla be ishe de7oos

Ha misiley qas nuna bessishe de'izay aazey giikko issi lo'iza aspalte oge be ishe de'oos ha asfalte oge bolla qasse gade goyiza kaamey eqqi di dizayssa be ishe de'oos ha kaameza ha baggara qasse lo'iza mitha bolla lo'iza ciishsha be ishe de7oos.

Ha misile qasse nuus qoncishise deizay aaze giikko gitta aho denba gade bolla goyettida issi murota beyishe de'oos ha murotaza giddon qasse issi dhalefistiza kaame dalefisto bolla dizayssa ha misile nuus bessishe de'ees

Ha misile bolla qas nuni be ishe deizay aaze giikko shuchchara licetidi yoosettida oge bolla asati eqqidi dizayssanne gade goyiza kaame moolera sitara shiiqidi dizayssa ha misileza bolla beyanas dandayidos.

Ha misileyn qasse nuni be ishe deizay aazey giikko gitta aaho denba gade bolla dugeolla duge baggara qasseka lo'iza maatay woykko toketida murota beyishe de'os kude baggara qasseka gade goyiza kaamey gade goshsha bolla dizayssa ha misiley nuus qoncisees.

Ha misile bolla nuni be, iza ayibe giko dona boll maske wotidayiti timatime muruta iqazara kame bollappe woto bolla dizayisa ha nusi co,ncisishe de,ees

Ha misileza bolla qase muun beyizay aazee gikko booththa santhtthenne timatime beyishe doos boththa sanththe nu der geze heeran deemanas dandayos timatime qasekka duge gadhdha heeretan deemanas dandayos

Ha misile bolla qasse nuni be ishe deizay aaze geekko qorqoro keeththata be ishe dewossa qorqoro keeththata sinthan qasseka asati wolqay baynna asatas zayte imo bollalenne dhillata gisho bolla dizayssa ha misile bolla beyanas dandaydos.

ha misilezi nuus qoncisishede dizaysiaaze geekko nayti guutha nayti muussa maara naa gidinne maarara uttidi quma muussa bolla dizayssa ha misiley nuus qoncisishe dees eeta sintharaka issi donza macasiya eetas saane giddon quma gujjashe dizayssa ha misiley nuus qoncisees

Ha misile zanqas nuni be ishe de izay aaze giikko issi keeththa giddon guutha nayti muussa woga maarara uttidi quma muussa bolla dizayssa be ishe de7oos ha naytaska qasseka macanayti kathaza imooninne barso bolla dizayssa ha misiley bessishe deees.

Ha misiley qasse nuus qoncishishe de izay aazee geekko issi kaame oge be ishe de'oos ha kaame oge giddo qasseka hareti caana caannidi yiishe dizayssaninne asati hymeto bolla dizayssa be ishe de'oos ha oge achchera qashudera duge baggara gitta worati dizayssa be ishe de'oos.

Ha misile qas nuus qoncisizay aazey geekko na7u doonza attuma nayti madabararay muruta tookkidinne makina bolla kessishe de7izayssanninne lo7iza keethetze giddofe tookkidi efishe dizayssa ha misile bolla beaishe de7oos.

Ha misileza nu be ishe de izay aaze geekko shuchchara kexxettida keeththe be ishe deosa keeththafe qasse asati gista kestidinne wolqay daro baynna asatas ha gisteezappe gisho bolla imo bolla dizayssa ha misiley nuus qoncishise de'ees.

Ha misilezi qas nussi qoncishe dizay azee gikko issi suyqe gidon marara lic'ettidi diza banbare,maxineta, attara, kururumata hesanne hessa malata suyqeza gidon dizaysa ha misiley nusi qonc'ises.

Ha misileza bola qasi nuni beishshe deiza aze gikko issi gita gade giddoni goyetida issi muruta beishshe deosi ha murutaza giddonikka qasekka asati hemetishshe deizayisa besishshe deosi ha murutazappe guye baggara qasekka uththati tokketidi dicci dizayisa ha misileyi nusi besishshe deesi

Ha missiley nuuna bessishe deizay aze giiko gitta demba gade bolla goyetidi gakio bolla qorxxa bolla diza bangga muuruta beishe deo'osu ha bangga muurutaza giidon issi loiza maccashiya eqqada diizayssa ha missiley nuna besses.

Ha misile nus qa bessishee de7izay aazee giikko issi githa aaho dembbaa gade bolla goyeththida issi muruthaza be7ishee de7oos; ha qassekka haaththe ushshanaas haaththee bookkishe dizayssa issi aththuma addee be7ishee de7oos.

Ha misile bola nuuni be'ishe dizay aaze giikon gita aaho demba gade bola toketidi gitatizi beetiza uutha muruta be'ishe de'os uuthay kase nu dere heze heeran diza asas daro go'a imiza dan'o doozatape issuwako.

Ha misilezi nuussi qonccisishe de'izay aaze giikko guta aaho dembba gade bolla goyettidi gako bolla maarillo bolla paashshe yeggidi qorxxo bolla diza badala muuruta ha misiley nuna bessishe de'es.

Ha misilezi qassi nus qoncisishe dizay aaze giiko gita aaho dembba gade bolla goyetidi gakkishe marilo bolla paashsha yego bolla diza badala muuruta be'ishe de'oos. Ha badala muuruta sinththara qasseka daro donzza addeti eqqidi dizayssa ha misiley nuna bessishe de'es.

Ha missile bolla qasse nunni be'shshe dizzay azze gikko issi maccasiya uttadanne donnotta ee botteta yechatta hessa hessa malakka uttada bayzzo bolla dizayssa ha missile bolla beanass danda'doss.

ha misile bolla qasse nuni be ishe deizay aazey giekko daro doonza indeti unca gum7o bolla dizayssa ha misiley bolla be ishe de7oos nu dere pude geze heeran diza axati uuththa haashshidinne ha uuthaza behaashshidayssa gum7o bolla gum7etikko qasse itti makestanas gum7o bolla dizayssa be ishe de7oos

ha misile bolla qasse nuni xeellishe deizay aaze giikko gitta aaho demba gade bolla darro uuththati gakko bolla dizayssatanne ha uuththaza sinthara qasseka badala murutay gakko bolla dizayssa ha misileza bolla beyishe de7oos

Ha misileza bolla qas nuni be ishe de iza aaze giikko issi gita denba gade bolla goyettidi gakko bolla diza issi muruta be ishe de'oos ha murutaza giddon qasse aadhdhe aadhdhedinne gitati beettiza mithata beishe de'oos

ha misiley nuus qoncisishe de'izay aazee geekko gitta aaho gade bolla goyettidi maarillo bolla diza badala muruta be'ishe de'os ha badala muruta sinsara qasseka daro qoobe woththida asati bagqoodhe bolla dunguza woththida asati eqqidi dizayssa ha misiley nuus bessees

ha misileza bolla qasse nuni xeellishe deizay aaze giikko gitta aho denba gade bolla goyettidi deiza muuze muruta beyishe doos ha muuze muruta giddon qasseka issi attomaynne na7u donza macati eqqidi deizayssanne ha eeta sinthera qasse issi maray eqqi dizayssa ha misiley nuus qoncisees

ha misiley bolla qas nuni be ishe deizay aaze giikko gitta aaho demba gade bolla toketidi yitatidi beettiza uutha be ishe de7oos uuththay qasse nu dere gezze heeran asatas daro go7a immizayssakko

Ha misile bolla qas nuni xeellishe izay-aaze geekko gitta aaho denba gade bolla goyettidi gakkidi melida badala murota be ishe de7oos ha badalazappe issi badala issi doonza addey poqo bolla dizayssa ha misile nuna bessishe deees.

ha misilen qas nuni be ishe deizay aaze giikko gitta aaho denba gade bolla goyettidi gakkishe qarxo bolla diza gembo murota be ishe di7os gemboy qasse nuna asatas daro go7a immiza katha qommotappe issinokko

ha misiley nuus qoncisishe de'izay aaze giikko qorqoro keeththa qorqoro keeththa sinthara qasseka badalay shiiqidi qoleti dizayssa be ishe di7oos ha shiiqidi qoleti deiza badala heedzdzu asati poqonne lo7atho bolla dizayssa ha misiley nuus qoncisees

Ha misilezi qas nuus qoncisishe deizay aaze giikko gitta aaho denba gade bolla toketidi clili beettiza issi murota be ishe de7os ha murotaza giddon issi booththa may7o ma7ida donza addey eqqidi dizayssa ha misiley nuus qoncisees

ha misiley nuus qoncisishe de7izay aaze giikko gita denba gade giddon toketidi gita tidi beettiza uuthata be ishe di7uus uuththay qasse nu dere gezdza heeratan daro asatas go7a immizanne ho7onne wolqa immiza katha qommotappe issinokko

Ha misiley nuus qoncisishe deizay aazee geekko gitta aaho denba gade giddon darro asati issi muruta gakkida muruta shiishshishenne lo'athishe dizayssa ha misileza bollafe xeellanas dandayidos.

ha misiley qas nuus qoncisishe de'izay aaze giikko gitta aaho demba gade bolla goyetti di gakko bolla dizayssa gaashe murota be'ishe de7oos gaashe qasseka gadha heeran daro asatas santifenne miisha immiza katha qommotappe issinokko

Ha misilen qas nuni beyishe de izay aaze giikko gitta aaho denba gade bolla toketidi gakkida issi muruta beyishe de7oos ha murutaza giddon qas issi macasiya ha murutaza buucon shiishon lo7athon dizayssa ha misile bolla beyanas dandayidoos

Ha misile bolla qas nuni be ishe de izay aaze geekko giitta aaho denba gade bolla goyettidi cililidi beettiza issi muruta be ishe de'oos ha muruta giddon qas issi doonzade huphe bolla shaashe woththiday ha murutaza malatishe dizayssa ha misileza bollafe beyanas dandayoos.

Ha misiley nuus qoncisishe deizay aaze giikko gitta aaho denba gade bolla goyetti deiza badala murota beyishe deoos ha badala murota gaaththan qasse issi attomaynne issi macadde eqqi dizayssa beyidi beyoos ha eqqi deiza asati qasse issi badala pooqidinne iza gaaththan dizayssa xeelo bolla dizayssa ha misiley nuus qoncisees.

Ha misileza bolla qas nuni be ishe deizay aazee geekko gitta aaho denba gade bolla goyettidi gakkishe qorxo bolla diza banga murota be ishe de'oos ha banga murota giddon qas issi koote may'ada shaashe qachida donza indeya eqqada dizayssa ha misileza bolla be ishe de'oos.

ha misiley qasse nuna bestishe deizay aazi eggeekko issi doonza addey dono oyqqidayssa miicishe doono oyqqidi nuna bestizayssa ha misiley nuna bestees doonoy qasseka daro asati go7ettizayssanne lo7iza miisha quma qommotappe issi nokko

ha misile bolla qas nuni be ishe de izay aaze giikko issi gita denba gade bolla goyettidi gakkidayssa badala murota be ishe de7oos ha badala gakkidi meli dizayssa issi attuma addey poqo bolla dizayssa ha misileza bolla be ishe de7oos

Ha misiley bolla qasse nuni be ishe de izay aaze giikko gitta aahoo gade bolla goyettidi gakkida badala muruta beishe de'os ha badala murutaka issi donzadey qoobe woththiday ayfe bolla mana xire woththiday ha badalaza oyqqi dizayssa ha misileza bolla beyanas dandayidos.

Ha misilen qasse nuni beyishe deizay aaze giikko issi suuqe giddon atarata maxineta qimameta ba qelata hessahessa mala katha ayfeta issi attuma nay suuqeza giddon eqqidi ba izo bolla dizayssa ha misiley bolla beyishe de'oos.

Ha misile qasse nuus qoncishishe deizay aaze geekko gitta aaho denba gade bolla goyettidi gakko bolla pudho bolla diza tunga dono beyishe de'os ha tunga donoza giddon qasseka daro donza asati ha daftare oyqqiday borsa oyqqiday hamato bolla dizayssa ha misiley nuus qoncisees

Ha mislizan qasse nuni xelishe de7izay azze gikko issi wora achen demba gadden mithati qanxettidayssan assati eqidinne issi adey qasseka ka gadeza bookidinne puute tokanas lo7athizayssa ha misiley nuna qasseka qonccises

Ha misiley qase nus qoncisishe de'izay axe gikon issi arsay arsetida keetha garsan maarara sitara de'iza puuteti be'ashe de'os.ha puuteti gaatha qaseka issi donza addey puuteti oykidi eqi dizaysa be'ishe de'os.

Haa missile bolla qasi be'ishshii dizayi azee gikko issi Gita denibba gade giddonni daro asati eqidi dizayissa be'ishshe de'eos.haa eqidi diza asatappekka qasekka issi adeyi gadezza bookidi bee bookida gadeza giddonni putee tokishshe betishshe de'ees.haa misilezza bolla

Ha misileza bolla nuni be'ishe dizay aze giko gita aho demba gade goyetidi liqidi diza gade be'isje de'os ha gadeza gidon issi donza Adey tohon bote wothiday gadezan bokidine issi pute toko bolla dizaysa ha misiley nus qoncises.

Ha misiley nus qoncisishe de'izay aaze gikon issi gade gidon matay guutha dolishe dizaysanne Gita Gita mithata garsan asati daro asati eqidi dizaysa issoy issara hasa'a lametishe dizaysa ha misiley nus qoncisishe de'es

ha misilen qasse nuni be ishe deizay aazey giikko sita kame oge be ishe de7oos ha kaameza oge achchera pudebara duge baggara qasse cilila mithati diccishe dizayssa be ishe de7oos ha kame oge bolla qasse kaameti bishe dizayssa be ishe de7oos ha kameta achchera qasse issi macasiya ha mateshe dizayssa be ishe de7oos

ha misileza nuni xeellishe deizay aazey giekko shuchchara lo7i keexetida keeththe beyishe de7os ha keeththada sinthan qasse darro asati eqqidi deizayssa be ishe de7os ha eqqidi deiza astatappe qasseka guutha asati doozata giddon gelidinne ha doozata xeelo bollaninne fuute tokko bolla dizayssa ha misiley nuus qoncises

Ha misile qas nuna bessishe de'izay aaze giikko gitta aaho dembba gadey liiqidi goyettidayssa be'ishe de7oos. Ha liiqidi goyettida gade giddon qasse issi doonza addey ha gadezan bookkidi puute tokkidi ha puutezan haaththe usho bolla dizayssa ha misile nuus qonccissees.

Ha misilen nuuni be'ishe de'zay aaze giikko worata be'ishe de'os. Ha worata giddora sittaara lo''idi de'iza oge be'ishe de'os kaame oge be'ishe ha ogeza bolla qasseka hedzdzu kaameti bishe dizayssa ha misilezi nuna bessishe de'es.

ha misileza bolla qasse nuni xeellishe deizay aazey giikko gitta aho denba gade bolla darro asati eqqidi deizayssa ha misileza bolla be ishe de7oos ha misileza bolla qasseka eqqi deiza asatappe aadhdhi aadhdhidi na7o ase heedzdzo asati gadeza goydinne goyda gadeza giddon qasse fuute tokko bolla dizayssainne be ishe de7oos

Ha misiley nuus qoncisizay aazee giikko gitta aaho denba gade bolla mithati aadhdhi aadhdhi diza gade bolla donza addeti tohom bote woththidayti eqqidinne isso issoara tobetonnenne haasaya hasayishenne issi issara qofa laamettishe dizayssa ha misiley nuus qoncisees.

ha misiley qas nuus qoncisishe deizay aaze giikko boorati baas maatay qanxeti qoletin muussa bolla dizayssanne eeta matara qasseka attuma addeti eqqi dizayssa ha misile bolla beyishe de7oos

ha misile bolla qas nuni be ishe de izay aazee giikko issi gittade gade bolla asati duge wodhdhishe dizayssa be ishe de7oos ha gadezi qas guutha gotha matatinne qas heni eeta heni baggara gitta gitta mithata ha misileza bolla be ishe de7oos

Ha misileza bolla qasse nuni be ishe de izay aaze geekko gitta aaho denba gade bolla asati darro asati eqqidinne qase eqqi diza asatappe gade za goydinne woykko bookkidinne fuute tokko bolla diza asata be ishe de'oos.

ha misile qas nuus qoncisishe deizay aaze geekko issi gita aaho denba gade bolla puuteti pestale giddon xaaxeti tokketidi diza puteta be ishe de7oos ha puuteti qasseka eeta sunthata waraqeeta bolla xaafetidi eeta bolla eqqidi mitha bolla dizayssa be'ishe de'oos

ha misilen nuus qoncisishe de izay aazee geekko issi wora giddon darro asati hi meto bolla dizayssa ha misilezi nuna qoncisishe dees ha woraza giddonka qase gita gita mithatinne buro dicco bolla diza guutha mithata ha misiley nuus qoncisees

ha misilen qas nuni be ishe deizay aaze geekko issi gade giddon ha baggara goyettidi liiqi diza gadenne pude baggara qasse aadhdhi aadhi gita mithata be ishe de7os ha ogezan qasseka oge bollara asati hemettishe dizayssa ha misilezappe beyanas dandayoos

ha misileza bolla qasse nuni be ishe deizay aaze giikko gitta aaho denba gade bolla guye baggara qae gitta gitta mithati worata sinthara darro donza asati kare dereppe yiida asatara eqqidi deizayssa ha misileza bolla beyanas dandayoos

Ha misilen qas nuni be ishe deizay ahazeeygiekko issi gade bolla darro asati eqqidi dizayssa be ishe de7oos ha eqqidi deiza asatappe qasse issi botte woththida addey gade za goydi bookko bollaninne hababokkoyssan puute tokkanas be matara ekkidi ehidi wothidayssa ha misile bolla be ishe de7oos.

ha misile qas nuna bessishe deizay aaze giikko gitta aaho denba gade bolla goyettidi deiza gade bolla issi doonza addey ha gadeza bookkidinne puute toko bolla dizayssa ha misiley nuna bessishe dees ha tokkiza asa guyera qasseka nayti kushe bolla puute oyqqidi hameto bolla yuussa bolla dizayssa ha misiley nuus qoncisees

Ha misile qasse nuus qoncisishe de izay aaze giikko gitta aawo denba gade be ishe de'oos ha demba gade heni baggara qas daro mithata be ishe de'oos ha demba gadeza giddon qas darro asati eqqidi be ishenne himettishe dizayssa ha misileza bolla be ishe de'oos.

Ha mislee nus qonccissiishshede de7iza aazee giikko issi keeththaa garssan manggoti ,tungga donoti,kaaroothethi,timaathimee,shunkurththee,hessa hessa mala dan7o doozathi miceththide maaran bayzeththiisheedizayssa ha mislee nus qonccisses.

Ha misile qas nuna besishe de'izay azze giko issi suyqe gathan muuzeti mangoti papayati ahunkurteti hesa hesa mala daro doozati dizayssa micetidi maarara dizayssa ha misiley nuus qoncisees.

ha misile bolla qasse nuni beyishe deizay aaze giikko issi suuqe giddon bayizeto bolla de'ia mangota ,paapaayata lo7ometa muuzeta hessa hesa malat bayizeto bolla dizayssa asati qasse shamu bolla dizayssa ha misileza bolla beyanas danda'os

Ha misiley qase nuus qonccisishes de'izay aaze giikko issi suuqe garssan afokadoy mangoy paapayay muuzeti kaqeti dizayssa daro hessa hessa malati bayizeto bolla suuqezan qasse liccetidi dizayssa ha misiley nuus qonccises

ha misilezi qas nuus qoncisishe de izay aazee giikko asati oge duunan uttidinne santhata timatimata kaarote hessa hessa mala daro dan7o doozata oge bolla uttidi bayzo bolla dizayssa ha misiley nuus qoncisees

ha misilen qasse nuni be ishe deizay aazeegiikko giya be ishe de7oos ha giyaza giddon asati qasse sanse bayzoonenne festale bayzizaynne hamettizay shammizay gede ha hamettiza darro asata ha misileza bolla be ishe de7oos

Ha misile qas nuus qoncisishe deizay aaze geekko issi licettidi shuchchara licettidi ooththettida oge bolla puderanne duge baggara keeththe dizayssa garsara sintha baggara asati kayoteta tunga donota hessa hessa mala timatimeta uttidi oge bolla bayzoninne zal'o bolla dizayssa ha misile nuus qoncisees.

ha misile bolla qasse nuni be'ishe deizay aazey giikko henira hanira lo7iza gita keeththata qaha keeththata giddon qasseka shuchchara licettida oge be ishe de7oos ha ogeza bolla qasse daro asati shunkurteta tunga dunota santhata ba yizo bollanne shamo bolla dizayssa ha misile bolla nuni be ishe de7oos

ha misileza bolla qasse nuni xeellishe de'izay aazee geekko issi giya beyishe de7os ha giyazan qasseka zanxila oyqqiday shunkurtey madabaray darro asati ha giyazan gede hametonne zal7oninne bayzon shamo bolla dizayssa ha misile bolla beyanas dandayidoos

ha misile bolla qasse nuni beishe deizay aazee giikko timatime kaxida timatime asati shiishshi ehidinne eqaza giddon woththidayssa ha misile bolla beyishe de7oos timatime qasse nu dere gadha heeran goyettida asatas daro santenne miisha immiza kathatappe issinokko

Ha misileza bolla qas nuni be ishe deiza aaze giikko pudera dugera lo'iza keeththata giddora qasseka shuchchara licettida oge be ishe deos ha oge doonan qasseka darro asati shunkurte zanzho tuumota hessa hessa malata ba yizoninne shamo bolla dizayssa ha misiley nuus qoncisishe deees

Ha misile bolla qasse nuni be ishe de izay aaze giikko abkado paapaayata hessa isita daro murtati maaran liceti uttidi bayizeto bolla dizayssa issi suuqe giddon bayettishe dizayssa ha misileza bolla beyanas dandayidoos.

ha misile bolla qas nuni be ishe deizay aaze giikko issi oge doona bolla asati uttidinne lo7ometa qaarata santhata hessa hessa mala daro muddata oge bolla uttidi ba yizo bolla dizayssa ha misile nuus qoncisishe de7ees

ha misileza nuni beyishe deizay aazee geekko asati oge doonan uttidinne loometa qaarata sansata hessa hessa malata licidinne oge doonan uttidi ba yizishe dizayssa ha misiley nuna bessishe de7ees

Ha misilley nussi qoncisizzay aybe gikko issi aho gitta dembba gadde bolla darro donzza attuma addeti eqqiddi issoy isara qoffa lametishenne tobetishe dayssa ha misilezzi besees etta acharaka qasse gadde goyizza kammey eqqi dizzaysanne hebagara mithati dizzayssa hamissillen beyanas dandayiddos.

Ha misile bolla qase nun be'ishe dizay aze giikon lo'iza zo'o pudhe ciishata be'ishe de'os, ha ciishata gidon qase issi adera issi macara dizaysa ha misiley beses. Ha misiley issi atumaranne issi maca nara pude kaqet diza cishaza lo'ethone xelo bolladizaysa ha misiley nuna beses.

Ha misiley qase nus qoncisizay axe gikon, gita ago demba gade bolla toketi uttida cishata be'ishe de'os ha cishata bollara qaseka guitar karethi kexetu dizaysa ha misiley nuna besishe dees. Ha cishatappe qanxidinne eqa gidon wothidi issi attuma adey iza matan dizaysa ha misiley besses.

Haa misele qasi nusi qonccisishshe dizayi aze gikko issi lo'iza keththa giddon daro asayi cishshata shishshonne loyiththo qani'iddi mara bolla dizayissa be'ishshe de'os.haa cishshata loyiththiza asata bolla issi donizza adeyi wonccidi bettizayissa haa missile bolla xellishshe de'os.

Ha misile gidon qase nu beyishe dizay aze gikon issi lo'iza kethen po'oy po'ishe diza ketha gidon macasat ha lo'iza ciisha qanxidinne lo'za waraqetara wothidaysa oykid dizaysa ha misiley nus qoncises.

Ha misiliye nussi qonnccisidayi aze gikko gitta aahho demibba gadeza bolla issi toketidda murruta be'ishe deyosi. Ha muruta giddo maccasati zoko bolla shikeza wothidi murutta duthi duthi shikeze bolla qollosona

Ha misile bola nuni xeelishe deiza mishsheyi aze gikko gita aaho demiba demiba gade bola tokketida shishdhata betishe deosi ha ciishshatappe qase issi naayi ciishshata qqanththidinne baze bola wothidi gare lagishe diza ha misile bola betishe deosi

Ha misiley qase nuusi qoncisishe de'izay aaze gikon Gita aaho demba gade bolla toketidi pudho bolla diza ciishata be'ashe de'osi. Ha ciishata bollara keethey kexeti dizaysa be'ishe de'os, ga ciishata giddon qai issi macashiya qanxada urumada dizaysa be'ashe de'osi

Ha misiley qa nuus qonccisishe de'izay aaze giiko maarara sittara liiqidi goyetia gade bessishe dees ha gadeza heni baggara qaseka toketidi gakiyo bolla diza cililidi beetiza issi muruta bessishe de'es ha misiley nuna.

Ha misilezi nuus qoncisizat aaze giiko,gita aaho demba gade bolla toketidi diza ciishata be'ishe de'oos. Ha ciishata bollara keexetidi de'iza keetha be'oos. Ha ciishatika ayfes lo'iza zo'o pudheta kesishe dizaysa ha misile bolla be'anaas danda'idos.

Ha misiley nuus qoncisishe de'izay aaze giiko gita aaho dembba gade giddon toketidi pudho bolla diza ciishshata be'ishe de'oos. Ha ciishshata bollara keeththe keexetidi dizayssa be'ishe de'oos. Ha ciishankka issi maccasiya iza giddoppe qanxxada idimada oyqqa dizayssa ha misiley nuus qonccisees.

Ha misiley nuna bessishe dizay aaze gizaysa gidiko gita aaho demba gade bolla goyetidi gakkida badala muuruta be'ishe de'oos. Ha badala muuruta qasseka issi donza addey dabutare kushen oykidaysi ha badala qasseka oykidaysa be'ishe de'oos.

Ha misile qase nus qoncisishe de'iza aze giko issi lo'iza ketha gidon issi mala mayo mayida asati cisha qaxi ehidi ha be ehida cisha lo'iza waraqatara xaxo loytho bolla dizyisa ha misiley nus qoncises

Ha misile qase nuna besishe de'izay aze giko issi gitta wora issi gita mithiy la qase daro matha kothati kaqeti dizaysa ha misile bolla qase nuni beyishe dizaysa nus qoncises

ha misiley nuus qoncisishe deizay aaze geekko gitta denba gade bolla toketidiya deiza ciishshata be ishe de7oos ha ciishshatikka qasse booththanne zo7o pudhe dizayta gidishin ha ciishshata bollara qasseka booththa keeththe dizayssa be ishe de7oos

ha misileza bolla nuni beyishe deizay aaze giikko gitta aho demba gade bolla gakkidi diccidi diza muuzey murota beyishe deoos ha muuzey qasse nu dere gadha deren diza asatas daro sante woykko miisha gelsiza qommotappe issinokko

ha misile bolla qas nuni be ishe deizay aazee giikko gitta aaho denimba gadey goyettidi liiqidi dizayssa be'ishe de'oos ha goyettidi liiqidi deiza gade giddon qasse daro donza addeti zeretha tokko bolla yego bolla dizayssa ha misiley nuus bessishe deees

ha misile bolla qas nuni be'ishe deizay aaze giikko gitta aho denba gade bolla toketidi dico bolla dize ciishshata be ishe de'oos ha ciishshata giddonkka qasse aadhdhe aadidi wara qeeta bolla xaafettidi eqqidi deizayta be' ishe de'oos

ha misiley bolla qasse nuni be ishe deizay aazey geekko gitta aho denba gade bolla toketi deizayssa ciishshata be ishe de7oos ha ciishshata giddon qasseka heedzdzu maca nayti eqqi dizayssa ha misiley bessees heedzdzu macatappe issi macasiya waraqeeta oyqadanne ciistaza bollafe duutha oyqada ziqqiga xeellizayssa ha misile nuna bessees

Ha misiley qas nuus bessishe de'iza aaze giikko issi demba gade bolla daro donza asati eqqidi de'izayssa be'ishe de'os ha eqqi deiza asati kushen daftare oyqqidinne issi adde eeta giddofe eqqidinne asati issi bolla tobbetishenne haasa'ishe dizayssa ha misiley nuus qonccisees.

Ha misilezan qas nuni xeellishe deizay aazey geekko gitta aaho denba bolla goyettidi fudhdho bolla diza ciishshata be ishe de;oos ha ciishshata giddon qasseka heedzdzu maca nayti dizayssa ha misile nuna bessees ha macatikka miicishenne duuna oykqiday issoy issa xeellis tishe dizayssa ha misiley nuna qoncisees.

Ha misileza bolla qasse nuni be ishe de izay aaze geekko gitta aaho denbagade bolla goyettidi gakkida timatimey muruta be ishe de'oos ha timatime muruta shiishi ekki hidinne issi macaynne issi attumadey giigathonenne lo'atho bolla dizayssa be ishe de'oos.

ha misiley qas nuus qoncisishe deizay aaze giikko issi liiqidi goyettida gade be7oos ha goyettidi liiqida gade guye baggara daro asati maarara eqqi deizayssa be ishe de7oos ha eqqi deiza asatappe issi doonzadey gadeza goyo bolla dizayssa ha misiley nuus qoncisees

Ha misiley qas nuus bessishe de'izay aazeeygeekko gitta aaho denba gade bolla goyettidi de'iza issi muruta beyishe de'oos ha muruta giddon qasseka daro donza macati zokkon keeshe ba'izayti ha murutaza bollafe duuththi duuthidi ekkidi keeshe bolla yeggishe dizayssa ha misiley nuus qoncisees

Ha misileza bolla qas nuni be ishe deiza aaze giikko gitta aaho denba gadey goyettidi liiqidi diza gade be ishe de7oos ha goyeettidi liiqidi diza gade giddon qasseka asati bookkishenne zeretha yeggishe dizayssia ha misile nuus bessees.

Ha misiley bolla qas nuni be ishe deizay aaze geekko guutha mithara keexettida qorqoro keeththa be ishe de7oos ha qorqoro keeththa gassan qasseka ha7i oora xiriyida eessa iza giddon matha eestiza eqa be ishe de7oos

ha misile qas nuna bessishe deizay aaze giekko issi aao demba gade bolla toketidi fuphe bolla diza ciishshata be ishe de7oos ha ciishshatappe qas issi donza maca siya ciishshaza qanxadabe kushen be kii7on idimmada dizayssa ha misiley nuna bessees

ha misiley nuus qoncisishe deizay aaze giikko issi lo7iza keeththa gashsan issi mala mayo mayida asati ciishsha qanxi ehidinne ha hida ciishsha lo7iza waraqetan xaaxo bolla dizayssanne lo7atho bolla dizayssa ha misiley nuus qoncisees

Ha misile zi nuus qoncisishe deizay aaze giikko gitta aaho demba gade giddo gade goyiza kaame gade goshsha bolla dizayssa be ishe de7oos goshsha goyiza kaame heni baggara gitta woray beettizayssa be ishe de7oos qasse ha kaamezi goyizayssa sintara buro pude dico bolla diza gakko bolla diza issi morota be ishe de7oos.

Ha misiley qasse nuus qoncishishe deizay aazyee geekko issi aawo gita denba gade bolla goyettidi deizayssa issi muruta be ishe deoos ha murutaza giddon qas issi lo'iza macanaya zoppon keeshe bayidara qasse ha murutazappe kushen duutha darusa oyqqada ha misileza bolla be ishe de'oos.

ha misiley qas nuus qoncisishe deyizay aaze giikko gitta aaho denba gadey goyettidi liiqididiza gade be ishe de7oos ha goyettidi liiqidi deiza gade giddon darro asati zeretha yeggishe dizayssa ha misiley nuus qoncisishe de7ees

ha misileza bolla qasse nuni xeellishe de7izay aaze giikko issi denba gadey goyetti di liiqi dizayssa be7ishe doossa goyetti liiqi de7iza gadeza achchara daro asati eqqidi dizayssa be7ishe doossa eqqi de7iza asatappe issi doonza adey qasseka gade goyiza miishara gadeza goshsha bolla dizayssa ha misiley nuus qoncisees.

ha misiley qas nuni xeelishe deizay aaze geekko issi gadey giddon goyettidanne toketi dizaa puuteta be ishe de7oos ha puuteta qasseka haaththey ushshishe dizayssa uyishe dizayssa ha misile bolla be ishe de7oos

ha misile bolla nuni be7ishe de7iza aaze giikko gitta aaho denba gadey liiqidi goyettidayssa be ishe de7oos ha liiqidi goyettida gade giddon attuma nayti qasseka zeretha yeggishenne qolishe dizayssa ha misileza bolla be ishe de7oos

Ha misileza bolla qas nuni be ishe deizay aaze geekko gitta aaho demba gade bolla goyettidi gakkida ciishshata be ishe de'os ha ciishshatappe qasseka asati qanxidinni eqa giddon woththidi gaarera laaggish efizayssa ha misiley nuna qoncisees.

ha misileza bolla qas nuni xeellishe deizay aaze giikko gitta aaho denba gade bolla toketidi hud7he bolla diza ciishshata be ishe de7oos ha ciishshata giddon qasseka darro asati ha mettishe dizayssa be ishe de7oos ha ciishshaza bollara qasseka keeththay keexxetti dizayssa ha misile nuna bessishe deees

ha misile bolla qasse nuni xeellishe deizay aaze giikko gitta aaho denba gade bolla toketi deiza ciishsha be ishe de7oos ha ciishshata bollara gitta keeththe keexetti dizayssa beyoos qasseka ha ciishata giddofe issi addey qasse qanxidinne be sinthan eqa giddon woththidi dizayssa ha misileza bolla beyishe de7oos

Ha misileza bolla nunni xelishe dizayi azze gikko, gitta aho demibba gadeyi goyetidi liqiddi marara dizayissa beishe de'osi.ha goyetidi diza gadde giddoni assati hatha yedini hatha usha bolla dizayisa ha misile bollani be'ishe de'osi.

Hamosile bolla qasse nunibe7ishe de7izay aaze giikko eelidi woykko gogo bolla diza haaththa woyshshafe be7ishe doos.hahaataza giddora henira hani baggara gita aafo woylko zuma beyishe de7oos. ha haatha sinthan qassika heedzdzu asati eqqidi dizayssa ha misileza bollan be7on doos.

Ha misileza bolla qasse nuni be'ishe dizay aaze gidiko,gita aaho demba gade bolla goyetidi de'iza issi muuruta be'ishe doos. Ha gadeza bolla qasse murutaza giddon aadhidi aadhidi miththati de'izaysa be'ishe doos. Ha muuruta sinthera qasseka shuchchara ootheto bolla haathay gaathi gelidi iisonna mala haatha oge medho bolla dizaysa ha misiley nuus bessishe de'ees.

ha misile qas nuna bestishe de'izay aaze geikko gitta aaho denba gade goyettidi liiqidi diza gade be ishe de'oos ha gade giddon qasseka haaththey horo woykko shoore haaththe yedettidi ushsha bolla gadezi dizayssa ha misile nuus qoncisishe de'ees.

ha misileynus qoncisishe deizay aaze geekko maarara sitara toketi deiza puuteta be ishe de7oos ha fuuteta qasse shoore haaththa asatay wushshanas bookkishenne giigatishe dizayssa be ishe de7oos

Ha misiley qas nuus qoncisishe deiza aaze geekko gitta gade giddon daro doozoreti ha gadeza goshshaninne lo'atho bolla dizayssa ha misiley nuus qoncisishe deees

ha misileza bolla qas nuni be'ishe de izay aazee giikko gita aaho denba gade bolla goyettidi woykko toketidi gakkida muuze murota be ishe de7os ha muuze murota sinthara qasseka na7u donza addeti eqqidi dizayssa ha misiley nuna bessishe de'ees

ha misileza bolla qas nuni beyishe deizay aaze giikko gitta aaho demba gade bolla toketidi gakko bolla deiza muuze muruta beyishe de7us ha muuze muruta gaaththan issi donzadey eqqidinne ba biradhera malatishe dizayssa ha misiley qoncisees

Ha missile bolla nuuni be'she de'izayssi aze giiko giitta aaho dembba gadde be'shshe doos ha dembba gadde bolla issi lo'iza pachcha miththi be'ishshe doos ha miththatta sinththaraka pudde baggara daaro mehetti maatta muussa bolla dizayssa ha missiley nuus qonccises.

Ha misileza bolla qasi nu beyishe de'izays aaze giiko issi donza adey shaamiza mayiday micishe dizay issi gita ade kuto ba kushe bolla oyqidi dizaysa ha misiley nuna besishe de'es

Ha missileza bolla qasse nuni beishe deizzay aaze giiko giita dummba gadde beishe de'os ha dembba gaddeza giddon daaro miizati boorati diizayssa beishe doos ha miizata giddope qasse issi miiziya yelladanne be na'a laacconine lo'atho bolla diizayssa ha missiley nus qonccises.

Ha misilen nuni be'ishe de'izay aaze giza gidikko issi gaden giddon issi donza addey nami'u booratara qambara qambaridi maarasha oyqqidi xurqafe oyqqidi goshsha bolla dizayssa be'ishe de'os. Ha addeza matara qasse issi baaze de'izayssa ha misileza bolla be'ishe de'os.

Ha misileza bolla qase nun be'ashe de'iza aze gikko gita aho denba gade be'ashe de'oso ha gadeza bolla qasekka issi qeri na'ayi daro meheta be sinthara lagidinne hemo bolla dizaysa ha misiley nusu qoncisishe de'ese

ha misileza bolla qasse nuni xeellishe de iza aaze giikko gitta aaho denba gade bolla mithatinne uuthati deiza gade pude baggara qasseka cilila maatay dizayssan meheti qashetidinne yedetti dizayti muussa bolla dizayssa ha misileza bolla beyishe de7oos

Ha misileza bolla qasse nuni beishe de izay aazey giikko issi dirsay dirsetti dizayssa be ishe de'oosa dirsetha sinthan qasse issi macasiya donza indiya guutha deeshe laaqa oyqada eqqidayssa ha misileza bolla be ishe de'oos

Ha misileza bolla qasse nuni be7ishe de7izay aaze giikko gitta aho dembba gade bolla mithati woy maatati diza gade bolla he meheta heemmishe nayti dizayssanne na7u qeeri nayti ha meheta heemo bolla dizayssa ha misileza bolla be7ishe de7oos.

ha misile qas nuus bessishe dizay aaze giikko meheti boorati deeshsheti baas shuchchara oosettida haaththa shiiqi dizaa haaththa ushsha bolla dizayssa ha misiley nuus qoncisishe de7ees

Ha misiley qasse nuuni be7ishe de7izay aazee giikko oge doonan woykko keeththethe achchera isththi maccasiya dorssa idimmadanne miiccashe naxala may7ida issi doonzza maccasiya dorssa idimmada dizayssa ha misileza bolla be7anas dandayi dos.

ha misilezan qasse nuni xeellishe deizay aazee geekko keelay keelettidi keelaza bollara mitha woththidinne asati qorqoro woththidi keexxida guutha keeththe beyishe doos ha keeththeza giddon qasseka deyisheti qasheti dizayssaninne issi macasiya eqqada dizayssa ha misile bolla beyanas dandayidos

ha misiley qas nuus qoncisishe de'izay aaze geekko issi gita keeththe sinthara darro kuttati hamettishenne eqqidi dizayssa ha misileza bolla nuni be ishe xeellishe de'os

ha misileza bolla nuni be ishe deizay aaze giikko maarara keelettida keela be ishe de7os keelazara oyqetidinne guutha keeththe bollara qorqoro diza keeththe be ishe de7os ha keeththaza garsan deeshenne issi macasiya eqqada deizayssa ha misiley qoncisees

ha misileza bolla qas nuni be ishe deizay aaze giikko issi aspalte oge bolla darro meheti miizati boorati gitta gitta kace diza boorati ogeza bollara hemettishe bishe dizayssa ha misiley nuus qoncisishe deees

Ha misileza bolla qasse nuni xeellishe de izay aazee giikko uquleti maarara ba eqa giddon licettidi suurera dizayssa ha misile nuus qoncishishe dees uuqule qasse kutto murotozappe issi nookko.

ha misile qas nuna bessishe deizay aazey giikko phuphuley baaqa giddon maarara licettidi dizayssa ha misiley nuna bessishe dees bhuphule qas nu aazippe demmizo gishin phuquley kutto giddofe beettiza kutto muruta woykko kutto yeggiza kutto muruta geetettidi erettees

ha misileza bolla qasse nuni be ishe deizay aaze giikko issi danba gade bolla guutha maatati diza gade bolla heedzdzu parati eqqidi dizayssa be ishe de7os ha paratikka qasse kastogos giigidi kooretidi lo7iza zo7o xellatara dizayta ha misile nuus bessishe deees

Ha misile nuus qoncisizay aazee giikko dirsa bolla darro deeshshati qoodhen wodoroy aadhdhin dirsaza bolla qasheti dizayssa ha misiley nuus qoncisishe dees dirsazappe heni baggara qasse gita gita mithati cilelati beettizayssa ha misileza bolla beyishede ooss

Ha misile qas nuus qoncishishe de izayaazey giekko gitta aaho denba gade bolla daro cilila mithati beettonta gade giddon darro deesheta guutha qeeri nayti laaggidinne heymooninne laaggishe efishe dizayssa ha misiley nuus qoncisishe deees.

ha misileza bolla qas nuni be ishe de izay aaze geekko issi keeththa sinthan kutto daro kuttoti attuma kuttoy maca kuttoy eqqidi dizayssa ha misileza bolla be ishe de7oos kuttoy qasse soho medoosa geetetti erettizaytappe issinokko

Ha misilen qas nuni be ishe deizay aaze geekko issi keeththa garsan daro kuttoti eqqi dizayti ichi dizayti he meto bolla dizay daro kuttota ha misileza bolla nuni be ishe de7oos.

Ha misile bolla qasse nuni xeellishe deizay aaze giikko gitta aaho denba gadey oge achchera daro deeshati deizayssa be ishe de'oos ha deeshati nam'u bootan shaaketi dizayssaninne ha deesheta achchera qasseka daro donza addeti eqqidi deizayssa ha misileza bolla be ishe deoos.

Ha misiley nuus qoncisishe deizay aazee giikko darro kuttoti shiiqidinne dizayssa be ishe de7oos ha shiiqidi deiza kuttota haaththe ushshashe isti macasiya gongotada dizayssa ha misileza bolla be ishe de'oos.

ha misileza bolla qasse nuni xeellishe deizay aazey giikko gitta denba gade bolla issi eqqidi deiza harey beyishe de7oos ha hareza heni baggara qasseka guutha maata keeththe beyishe de7oos harey qasseka daro asati caanas go7ettiza soo medoappe issinokko

Ha misileza bolla qas nuni be ishe de izay aaze geekko issi sohoome doossa be ishe de'oos ha sohoome doossay kutto geetettawusha kuttoya qasse buuxa giddon eqqada dizayssa be ishe de'oos kuttoy qasse nuus go'a immiza sohoome doossatappe issinokko

Ha misileza bolla qas nuni beyishe deizay aaze giikko gitta aaho denba gade bolla darro asati oyddu woorata waaxidinne qambara woththidi maarasha oyqqidi xurqafe oyqqidi goshsha bolla dizayssa ha misile nuus qoncisishe deees.

ha misileza bolla nuni xeellishe deizay aaze geekko gita aaho denba gade bolla issi lo iza cilila mithi eqqi de izayssa be oos ha cilila mithazi eqqide ishin qasseka demba gadeza bolla darro deesheti maatamishe hamettishe dizayssa ha misiley nuna bessees

ha misile bolla qas nuni be ishe deizay aaze giekko maarara keelettida keela be ishe de7os ha keelaza pude baggara qas qorqoro keeththe shuchchara keexettidi dizayssa be ishe de7os ha keeththaza sinthara qasseka deeshati heni ha hamettishe dizayssa ha misile nuus qoncisishe deees

Ha misileza bolla qas nuuni be7ishee de7izay aazee giikko issi githa dembba gade bolla issi maccasiya gadeza bookkadanne bookkiza gadeza bolla qassi uuththaa puuthe thokkashe dizayssa gade goyiza miishsha kushen oyqqada dizayssa ha misileza bolla be7ishee de7oos.

Ha misilez qase nusi qoncisishe dizay aaze gikoni Gita aaho demba gade gidoni toketidi gakida banga muruta beyishe de'os, ha banga murutaza qase issi donza Adey hashe bolla baaca wothidayi ha bangazappe qanxidi kushen idim dizaysa ha misilez nuna besishe de'es.

ha misiley qasse nuus qoncisizay aazeygeekko gitta aaho denba gade bolla mithatinne uuthati dizayssa bolla oyddu donza addeti eqqi dizayssa ha misiley bessees ha oydatappe qasseka heedzdzu addeti issi malamayo maydinne issoy issoara xeellishenne qofa laamettishe dizayssa ha misiley nuus qoncisees

ha misiley qas nuus qoncisizay aazee giikko kitta aho dembba gade bolla uttidinne tungga muruta tungaza maxoninne ha be ehida tunggaza madabaran aaththidinne xeeloninne iitaza qoro bolla dizayssa ha misile bolla be7anaas dandda7idos.

ha misiley qas nuus qoncisishe de izay aaze giikko gitta aaho denba gade goyettidi diza gade giddon issi donza addey qooden dunguza wottiday gadeza bookkidinne be bookkida gadezan puute tokkishe dizayssanne haaththe usho bolla dizayssa ha misiley nuus qoncisishe deees

Ha misileza bolla qasse nuni xeellishe de7izay aazee giikko maarara sithara toketidi de7iza puuteta be7ishe de7os. Ha puuteta bollara qasseka arsay arsettidi dizayssa ha misiley bolla be7ishe de7os.

ha misile bolla qas nuni be ishe de iza-aaze geekko gitta aaho denba gade be ishede oossa aaho gita denba gade giddon gaashe murota asati mehenka be kushenka buqo bolla dizayssa ha misile bolla beyanas dandayoos

ha misile bolla qas nuni be'ishe deiza aaze giikko gitta aaho denba gade bolla goyettidi gakko bolla qorxo bolla diza banga murota be ishe de7os ha banga murota giddon qasseka addeti hemettishenne goshsha miishe be hashe bolla oyqqidi dizayssa ha misiley nuus bessishe de'ess

ha misileza bolla qas nuni be ishe de izay aaze geekko gitta aaho denba gade bolla daro asati eqqidi dizayssa be ishe de7oes ha eqqidi diza asatappe qasseka heedzdzu attuma addeti gadeza mataro bolla matireera mataro bolla dizayssa ha misiley nuus bessishe deees

ha misile qas nuus qoncisishe deizay aaze geekko issi gadey bolla toketidi gakkida badala murota be'ishe de7oos ha badala murutazappe issi badala poqidi issi donzadey bessishe dizayssa ha misiley nuus qoncisishe deees

ha misile qasse nuus qoncisishe deizay aazey geekko gitta aaho denba gade bolla goyettidi gakkidi melida badala muruta be ishe de7oos ha badala muruta giddon qasse darro asati eqqidinne eqqidi deizayssa ha murutaza oyqqidi deizayssa ha misiley nuus qoncisees

Ha misile qas nuus qoncisishe deizay aaze giikko gitta gadey bolla goyettidi gakkida badala muruta beyishe de'os ha badala murutaza guye baggara issi badala oyqqidinne issi donza adde eqqi deizayssa ha misiley nuus qoncisees

ha misile qas nuus bessishe de izay aaze giikko issi gita aaho gade bolla daro asati ha gadeza bookkoninne be bookkidayssan huute tokko bolla dizayssanne haaththe usho bolla dizayssa ha misile nuna bessishe deees

Ha misiley qasse nuus qoncishishe de izay aazee geekko tukke fuute be ishe de'oos ha misileza bolla ha tukke ayfe puute qasse festale giddon biitta qoldinne dico bolla dizayssa maarara dizayssa ha misileza bolla beyanas dandayidos.

Ha misile bolla qasse nuni beyishe deizay aazee geekko gitta aho denba gade bolla go'ettidi gako bolla diza badala murota be ishe de'oos qasseka iza sinthara asati gakkidi punettidi bunchettidi deiza badala murota punonenne iza giddofe iita maxon dizayssa ha misileza bolla beyishe de'oos.

ha misile qas nuus qoncisishe de iza aaze geekko issi gade goyettidi liiqidi diza gade be ishe de7oos ha gadeza giddon qasseka asati gadeza bookkidinne puute tokko bolla be tokkida fuuteza qasse haaththa ushsho bolla dizayssa ha misiley nuus qoncisishe deees

Ha misile bolla qasse nuni xeellishe deizay aaze giekko gitta mango mitha bolla mangoy darrid ayfidi dizayssa ha misile bolla teeridi dizayssa be ishe deos ha mango mithay qasse nu dere gadha deren daro asati iza bayzidi miishe sante nuus gelsiza mitha ayfetappe issinokko.

ha misileza bolla nuni xeellishe deizay aaze geekko gitta aaho denba gade bolla festale giddon xaaxeti biittay qoletin toketi deiza puuteta be ishe de7oos ha puuteta bollara qasseka arsa misatiza keeththe keexetidizayssa be ishe de7oos

Ha misiley nuus qoncisishe dizay aaze giikko ayfeseli lo'iza denba gade bolla maata keeththeta be ishe de7oos ha keeththata qasseka lo'iza dirsara dirsettidinne keeththaza matara lo'iza puuteti gade kathati toketidi dizayssa ha misileza bolla be ishe de'oos.

Ha misile zanqas nuni be ishe deizay aazey giikko issi denba gade giddon maarara licettidi sitara tokketidi diza puuteta be ishe de7os ha puuteti qasse festare giddon biittay qoletin diccishe diza puutetakko.

Ha misiley qas nuna bessishe deizay ahaze giikko gitta denba gade bolla goyettida tunga duno be ishe de7os ha tunga dunoykka maarara goyettidinne fupho bolla gakko bolla dizayssa ha misile bolla beyanas dandayidos.

Ha misileza bolla qasse nuni be ishe deizay aaze giikko gitta aaho denba gadhe bolla goyettidi gakkida banga murota be ishe de'oos ha banga murutaza giddon qas issi attuma adde ha banga muotaza buucishe be ishe deota be buuccida bangazappe idimmidi eqqi dizayssa be hashe bolla baaca wothidayssa be ishe de'oos.

Ha misile bolla qas nuni be ishe de izay aaze giikko gitta aaho denba gade bolla goyettidi gakkida gaashe muruta be ishe de'oos ha gaashe murutaza shi shidi ehidi doori woththidayssafe asati qasse bukko bolla dizayssa be ishe de'os bees bukkishe qasseka mehe tara bukiso bolla iza giddon et hamettana mala ooththishe dizayssa ha misileza bolla be ishe deoos.

ha misilezi qas nuus qoncisishe deizay aazee giikko gita denba gade bolla asati darro asati ba kushan fuute oyqqidinne ba qoodhe bolla dunguza woththidi ba ohphe bolla koppeya woththida donza addeti puuteza oyqqidi eqqidizayssa ha misiley nuus qoncisishe deees

ha misiley qas nuus qoncisishe deizay aaze giikko gita aaho denba gadey goyettidi dizay gade giddon issi donza addey ha gadeza bookkidinne issi fuute tokkidi be tokkida fuutay qasse haaththa ushsho bolla dizayssa ha misiley nuus qoncisees

Ha missile bola qase nuni xelishe de'zay aze giko issi c'lilo gade bola issi baquloynne issi donza adey eqidi dizaysa ha missile nus qonc'isishe de'es ha baquloy qaseka nu dere asatas c'anasinne toganas go'etiza so medostappe issinoko.

Ha misileza bolla qasse nuni xeellishe de'izay aaze giiko gita dembba gade giddon daro deeshshati dizayssanne ha deeshshatappe qasse issi addey oyqin issi meheta akimey ha deeshiyo marfe caddishe dizayssa ha misileza bolla be'ishe de'oos.

Ha misile qasse nuna bessishe de7izay aaze giikko darro marati bootha lo7izayti issi bolla shiiqidinne issi mitha guyera shiiqidi dizayssa ha misile nuna bessishe de7ees.

Ha misileza bolla qas nuni be7ishe dizay aaze giikko issi dembba gade bolla maatay de7iza gade bolla guutha naay bantasoppe kana ehiidinne akanso bollan katabiso bolla dizayssa ha misileza bolla be7ishe de7oos.

Ha misilen qasse nuni be'eshe deizay aazegeekko oge duunan eqqidi deiza heedzdzu donza attuma nayta be ishe de7os ha asata achchera qasse heni baggara daro hareti eqqidi deizayssa be ishe deoos hare qasse asa naytas caanassinne hessa estamala daro miishata ooththiza soome doossatappe issinokko.

Ha misiley bolla qas nuni beyishe deizay aaze giikko guutha qorqoro keeththe beyishe de7os ha qorqoro keeththa giddon issi mara issi addey oyqqidi dishin issi qasse meheta hakimey ha maryo marfe cachcha bolla dizayssa ha misiley nuus bessishe dees

ha misilezan qas nuni be ishe deizay aazee geekko issi meheta haakimey issi para hakamo bolla dizayssa ha misilezi nuus qoncisishe deees ha misilezi qas nuna tamarsizay aaze geekko asati behe he mehey saketikko ehidi akanthana mala ooththizayssa ha misiley nuus qoncisishe deees

Ha misile bolla qasse nuni xeellishe de'izay aazey giiekko daro asati eqqidinne ba meheta ekki hidi akanththo bolla dizayssa ha misileza bolla beyishe de'oos ha misilezannika issi mara gaaththa galithidinne issi hakimey marfey cachcha bolla dizayssa ha misiley nuus qoncisees

ha misileza bolla qasse nuni xeellishe deizay aazey giikko darro donza asati uttidi deizayssa ha misileza bolla beyishe deos qasseka uttida asata sinthe bollan issi hakime may7o may7ida maca siya ha asatas issi timite tamarsashe dizayssa ha misileza bollafe xeellanas dandayidos

Ha misileza bolla qas nuni beyishe deizay aazey giikko darro asati eqqidi deizayssa be ishe de7oos ha eqqidi deiza asati ay ooththizona giikko mehe akamisanas ehida asatinne akamiza hakimeti dizayssa be ishe de7oos ha hakimetappe issi hakimezi qasse issi marayo marfe caddishe dizayssa ha misileza bolla beyanas dandayidos.

Ha misiley nuus qoncisishe deizay aaze geekko issi oge matan na7u addeti ba sinthan fara oyqqidinne eqqidi dizayssa be ishe de7oos issi addey qasseka ha paraza achchera eqqi deizayssi iskirtora wara qeetara oyqqidinne issi addaza oychishe xaafo bolla dizayssa ha misileza bollafe beyanas dandayidoos.

Ha misile bolla qasse nuni be7ishe de7izay aaze gizayssa gidikko issi wora meedosa geeteti erettizayssappe issinoza be7ishe de7osi. Ha wora meedosay qasse woththara gooba gididayssane wolqqama gidida wora medosatappe issino gididayssa eroosi.

Ha misileza bolla qase nuni xeelishe de'izay aaze giiko issi wora gido nam'u wora medossati utti dizayssa ha misiley nuus qoncises ha wora medossati qas wotharaka goobanne hancamanne wolqama gidida wora medosatappe issinoko.

Ha misileza bolla qase nuni xelishe de'zay aze gikon matara lo'iza Gita wora gidon qase issi ichida melida Mitha bolla geloshoti uti dizaysa ha misileza bolla be'ashe xelishe de'os.

Ha misile bollan qaese beyishe dizaysi aze gikko Omar Sara kare medosaynne so medoaynne gidararera woyko gawarara oge bolla eqi dizaysa beyishe de'os godarey qase wora medosa gidi eretishin gawarayi qase so medosa getetidi eretese

Haa missile bolla qase nuu xellishshe dizayi azee gikko Gita aho denniba gade bolla buxa malizayisa millida buxa gidon nam''u wora medosati eqi dizayiss be'ishshe de'os.haa wora medosati qaaseka woththininne hanic amanni eretiza wora medosatappe issinokko .

Ha mislen qassi nuuni xeelishe de7izay aazee giikko giththa aaho dembba gade giddon cilila mathayne giththa giththa miththathi dizayssa daro worra medoosathi gede hamethonne ha isssoy issuwaara qayceththishenne hameththishedizayssa ha misle nuus conccissishede de7ees.

Ha misile bolla qase nu be'ishe de'izay aze giko issi demba gade giddon buxati , dicida matati , buuxazi meli dizaysanne qasi iza giddon mithati dizaysa be'ishe de'os . Ha Mithata ha buxata giddon issi wora medosa ha misileza bolla be'ashe de'os.

Ha misileza bolla qassi nu be7ishee de7izaa aazee giikko issi dembba gade bolla issi wora medoossay iqqidi dizayssa be7ishee de7oos; ha wora medoosay qassikka nu dere ethoophiya xalalan beeththiza gishshas asathi ha medoosa be7anas kare dereppe yiidi nu dere ethoophiyas miishshaa ciggidi ha medoosaa xeelloosona.

Ha misile bolla nuni be'ishe dizay aaze giiko issi wora medisa be'ishe doos. Ha wora medosaya be korojo giddope be qoodhe kessadanne hemeto bolla de'izaysa be'ishe de'oos. Ha wora medosaya leppara hemetiya wora medosatappe issinoko.

Ha misiley nuusi qoncisishe dizay aaze gikon issi gogid biza haathe matani haatha haylashoy ba dosona doyidinne haathaza matani ichidi dizaysa ha misiley nuusi qoncisishe de'es, ha haylashoza qase nu dere oydu tamu pulto getet eretiza biitan iza xeelanasi daro asati kare dereppe yiidi nusi miisha cigid ha medosa xeelosona

Ha misiley qas nuus qoncishishe deizay aaze giikko gitta denba gade giddon buuxati dizayssa buuxati qasse meliza buuxata giddon uwora medosati heenne ha giidinne huwoxo bolla dizayssa ha misiley nuna qoncisishe dees

Ha misiley qas nuus qonccissizay aazee giikko giththa denbba gadey cilila maathay dizayssan issi wora medoossay eqqi de7izayssa be7ishe de7oos; ha wora medoosay qasse nu dere itophphiyan xalalan beeththizayssa gishawu ha um medoosa beyanna kare dereppe asathi yiidi daro miishshe nu dere ithophphiyas immidi ha medoosaa xeelloosona.

Ha misile bolla qasse nuni beyishe deizay aazey giikko issi gade giddon issi geeggey be duuna be qoodhe kare kessada bessashe dizayssa ha misiley nuus bessishe de'es. Geeggey qasse wora medosatappe leppara qassara himettiza wora medosatappe issinokko.

ha misilen qasse nuni be ishe deizay aazeegikko gitta denba gade giddon shuchchatinne guutha haaththe eelidi deizayssa be ishe de7oos ha guutha haaththeza giddon qasseka uyishenne eqqidi deiza wora medusata qas issoy isso ra qayicetishe dizayssa ha misile nuus qoncisees

Ha misileza bolla qasse nuni be ishe deizay aazegeekko gitta aho demba gade be ishe de'oos ha demba gade giddon qasseka mithatinne i wora medosati deizayssa be ishe de'oos ha wora metotati qasseka issoy issuara qaycetishe dizayssa ha misileza bolla beyishe de'oos

Ha misiley qasse nuna bessishe deizay aazey giikko gitta denba wora bessishe deees ha woraza bolla qasseka issi worame doossay qoodhera adussa worame doossay pude gakkidinne mithaza bollafe maatamusa dizayssa ha misiley nuna bessees.

Ha misileza bolla qasse nuni xeellishe deizay aazee geekko gitta haaththa haylashoy be duuna doydi dizayssa ha misile bolla be ishe de7oos ha haylashoy qasseka nu dere oyddu fulto geetette erettiza dere bolla bayzooninne asati hakare dereppe yiidi xeellishin nu deres daro miishanne santa gelistiza medoossappe issinokko.

ha misiley bolla qasse nuni be'ishe deizay aaze giikko na'u wora medoosata be'ishe de7osa ha na'u wora medosati qasseka gaammo geetettosona ha gaammoy qasseka wora medosatappe wolqamanne hancama gididayssa daro asati erettes

ha misiley nuus qoncisishe de'izay aaze giikko issi maata gade giddon boorati miizati eqqidi dizayssa ha misiley nuus qoncisishe de'ees ha boorata guyera qasseka mithati gitta gitta mithati dizayssa ha misilezi nuus qoncisees

ha misilen qasse nuni xeellishe deizay aaze giikko gitta aaho denbagade giddon wora garsan daro wora melosati deizayssa ha misiley nuus bessishe dees ha wora melosata qasseka naagiza issi maara naagisiza attumadey eqqidi be7o bollaninne malato bolla dizayssa ha misiley nuus qoncisees

ha misile bolla qas nuni be ishe de izay aazeegeekko gitta aaho denba gade bolla diccidi melida maatata giddon wora mirusafi gufoninne he meto bolla dizayssa ha misilezi nuus qoncishishe deees

Ha misiley nuna bessishe de'izay aazee geekko issi worame doossa be ishe di7oos ha worame doossay qasseka be qoodhe kare kessada be duuna doyada dizayssa ha misiley nuna bessishe de'ees ha worame doossay qasseka lepara hamattiza worame doosatappe issinokko.

ha misileza bolla nuni beishe deizay aaze giikko haylasho geete erettiza haatha amedoosa haaththa giddon beettiza amedoossappe issi noza beyishe de7oosa ha medoossazi oyddu pulto geetetti erettiza nu dere giddon asati iza xeellana giidi kare dereppe nu deres miishe ciggissante ciggidi yiidi xeellosona

Ha misileza bolla qas nuni be ishe deizay aaze giikko haaththe duunan eeli diza haaththe duunan haaththa hayelasho be ishe de7oos ha haaththa hayelashoza heeni baggara qasse haaththa kafoy haaththaza bollara bishe dizayssa ha misiley nuus bessishe de7ees.

Ha misilezan qasse nuni xeellishe deizay aaze giikko gitta denba gade giddon maatati fude dico bolla dizayssan wora medosatata beyishe de'os ha wora medosati qasse nu dere itoophiya xalalan beettiza gishatas ha medosata beyana gishe kare dereppe nu deres sante woykko miisha immidi geloosona xeellosona.

ha misiley qas nuna bessishe deizay aaze giekko gitta gadey wora giddon buuxay dizayssan mithati qasse diza guutha wora giddon issi worame doosay barka eqqi dizayssa ha misile nuna bessishe deees